foteno dagoomu baalunkunni dayi kaentinli qaaqquulu daafira gumattu genna quwatug kaentill haasiissannati horkaatuno mulla gede assini qaaqquulu lela'neekkiro qaaqquullu mullawayi ba anno daafira umoolla haasiissae

harrite roso ronsanlihu mabbaxxeho danigolinni kannaa mitte farmaa asitinamitte dookteere hakka atone ka'nnin ronsanyiyete heedhanno dahaakira rosoo ronsanni aalora ooso illachishshe kaeentinni yannaansa uyite kaeentinni rosreekke dancha gumamaareekkisiissannema

rosiisaannono rosaanno kowid xaphoommo rosimino yannaansa tugge darga tugge umaashshansa baattuti sirossa dargattino daafira mootummano yannaansa uute dargansa uute rosiissannonna umonsa uuxe lao

hatannuu yannara hanafote bayacho magarni rosiise yakkiooti giddollitte anno rosaano yeannota afi hasiissannosi yaate afi gedasse rosiise yakkiro rosaano guma woyyeeste diaffanno hanafote rosicho maganni rosiisummoro affanno yaa hasiissannosi

haquulu rosiminni booshaaleyakkironna buya buheyakkiyakkiro qaaqquolno kuyya hakillichote rosoho hexxodi hedhannonsa buyy hakkilchote dibaxxaanno huye daafira hanafote roorenkanni biif hasiissannohu qaaqquulu rosiminnita qoro ishsh hasiio

mancho dayakkeho dwminoh d'mte ka'entinni marfe qase xaggasi ute ka'eentinni dayinoha dibbasi la'e laabiraatoore woy mimaraa marami layichist la'e kaeentinni dibbasi buuxxe kahe uutare

darga mune ka'neintiminaasissa korkaatno hayirii wotinanniti ketinoloojoti lophootinna fitinoloojeti lophinanni geri rosiissanna rosichu gumaatinna hattine lophinaikkiro dancha gumamaareikkisatti hedonna heeshfhi hedhanno yaati

daaimmu rosooti weyi mikalaqote hanafote rosiinsannihu mi dirimi rosi daaimunna shiimari wedeellichimmatenni shiqqi yinoho losannoha ikkanna kunni beettira teeoosora danchu amuraati rosichi dargaatinna hayyoo

aarantino rosiisara dayanno beete rosoo mayi hasiisannora rosiisatti mayi hasiisanmosiro diifo garini rosiisa hasiisannosiro dayanno beete mafalaaqi adhe kaeentinni uunoonnisi qajeelshi garinasse kaeentinni dancha genna cu'mishishi hasiisannoraate

rosuu yaa gobbate wolaphora umeho yaati horgaatino mitte gobba lophitino wolaphitino yinannisehu rosunnikkie deerra darga martoa ikkirootinna rosunni sumu dantoa ikkiroouyi daafira hayyo la'ne ka'neentinni magari losiinsa hasiisaano alfasiissao

harersete rosiwla'nu makkiro yuniwersete rosiinserosi hayyola'nummakkiro rosaano ra'ewote anno yaati yuniwerse anno yannara anfi gedireessine ikichini ra'inori eeenna hakkunri rosiisaanoni umoosa dandiite ra'eori danchun garini rosiisse kaentinni goma maare ekkiseesse

hare rosaano daggowa ikkiro mitte me'rosiinsanni hulla gedenna law hshite kaentenni gibbannote heedhanno yaate wi daafira hakkaweenteeni rosiinsa golinni forrante ba'anno daafira inwersidaanno baali umosi lae kin ro

hte i'yanna hayyooti yineemmotiphumo assine la'nu mayikkiro umu balaxote rosichi rosiinsanni anora hayyano baxxitanno wolete rosiinsahegara yaate borkaatinu balaxote rosichi rosu baalao kaima ikkeo daafira sunuutununni hanqini ikkine jiintikki rosiinse khintinkin dancha gumamaareikkisiinsae doogo

yuniwersete rosaano rosiisaano ayirri hasiissannate forkaatino mitteejja soro loo suakiro yuniwersete rosaano rosinsa aana soro loo sakiro rosiisaanono hakkaweentenni effi yinannita uuxe ka'entinni rosinsa golinni shorritoona nno

taphoollo rosooti yimeemnohu quisi baalunku mannu baalunku rosi godinni iille qeemtinni dancha gumu maareekkisisaanote maareekkisiisanna ikke aemtinni hinjeonna toli no yaate

kure fayyimmate loosaasilaharrisi hasiisanno korkaatnu lowo egenno amaaddehore lowori lophotenni hadhehore ikkitiho daafira hinsata egenno nsammishann insa yittinoricho loosu aano hasiisa hooga lowo gawajjoora utugganno

adhibba mitu manni mullaina sikiirara dandaanniaate yinanni weetino titaraawa funnishota dhibbaati kunni dibbitaye alewa daya'ranommohaasani iddi gawaacanno'yeka intiligiiraataawira mullenni godachamanno yaate kunumanni

rahatenne rosuuta dancha kaayyo afi'ra tine ga'neentinni baalunku dagoo mira iillannann duqinoha ikkasiissanno kunu mi dirimirosmneeti yiineemmohu mulinohanna tolinoha ikkanna hakku settette geeshsha noo rosicho dhanchu ga'rini rossuhakkiro oosote ro